Kom n gari yiya sunsuuni kom maa nyɛla din galisi ka tihi sa di nangbani kpaŋa tihi maa nyɛla din galisi ka tihi maa mali vakaɣa sitima nim tamla kom maa zuɣu sitima nim maa nyɛla silmiin sitima shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi

Paɣaba n bɛ kom ni n tumdi tuma paɣaba maa galisiya ka dabba gba pahi bi ni dabba maa ʒɛla ko nangbani kpaŋa ka paɣaba maa bɛ kom maa ni paɣaba maa nyɛla ban bob bobsi ka yɛ goɣa ka bi yino gbubi ŋmani